mɔɣini m-bɔŋɔ mɔɣuni n-doya ŋɔ ka loori zaya so ʒi loori maa nyee zuɣu ka niriba anahi be loori maa puuni loori maa nyaaŋa mali taaya dibaayi loori maa nyɛla loori sabinli tihi tihi ni mɔri m-be n-gili ba ŋɔ

Salo n ʒiya ŋo dabba mini paɣaba n laɣam bi mii zaa nyɛla diɛm diɛmdiba ka dabba maa ŋmɛri lunsi ni gungona ka so mii gba ʒɛya ŋmaara ka paɣaba yɛ kɛntɛ n nyɛ ka so gba yɛ gaana fulak di puuni